Ber kede odo pinge col ento gimoni nen man obedo yo gar ma giyubo gi nyonyo nyonyo mo i ye odi tye i dyenge gin me mac weng tye i ngete o yat magi weng tye.

Man atye ka neno yo mo ma tye ka nen calo yo mo mu goyo kona twakke weng tye cula cula bedo calo cere ma jamine weng tye ma gurin ki i dyere tye ot mo mere tye iye.

Man lutim biacara ma gitye ka cat Kun giwoto ki jami icinggi jami calo soda, labolo giwoto ki ngo ma nongo kimako icinggi ento nongo gitye ka timo biacara mutoka tye iteng yo gitye iteng yo